lii daam la gaayñu ngay akuleer daam ñetti gormo fa neeka gaayñu ngiy teg daam bi seen digante gay denkude yu shof fekke amiloo benn liggée